Dͻͻ naŋ zeŋ de fintilaa a kyaana kyԑ ka kolee biŋ o nimisogͻ a waa pelaa. ka bibiiri zeŋ o lombori eŋԑŋ a kaara a dͻͻ naŋ erԑ a fintilaa. Ka kaŋa are dendeŋ a ba su kparoo kyԑ o nu a koͻrͻ o toori.

Bibiiri naŋ be damposeɛ poɔ a zeŋ kuree dɛre zu, kyɛ ka a zie waa zie ba naŋ ba naŋ nyegrɛ saga, ka ba zaa waa valanvuuluŋ valanvuuluŋ ba zaa, ka ba zeŋ a dankyini seɛ laŋe a dankyini ka kaŋa zeŋ guri o gbɛɛ nyɔge taa kyɛ ka bɔtɔre biŋ ba nimisogɔ. 13381

Yir la are ka noba ennɛ ŋmenaa vŭŭ kyɛnse zu. K'a noba su kaayɛdoɔr a vɔɔle zupildoɔre, ka ba mine ba vɔɔle zupille. Ka ba kparɛɛ yitaa ka ba mine kparɛɛ meŋ ba yitaa. Kyɛ ka ba m... ka ba mine vuuni ennɛ a ŋmenaa vŭŭ ka ba mine meŋ are dendeŋe.

Noba bata la be gaadiŋ poɔ. Ka agaadiŋpuori teere waa wogiri wogiri, ka a noba aa neɛ, noba mine su kpare yaayiri ka kaŋa kparoŋnu e meelɛ kyɛo eŋ nɔɔte duori ka ba are erɛ te puuri vaare.

lɔpelaa ne lɔzeɛ la tuori taa ka a lɔre pelaa z… vare do saa a kyeele pare kyɛ ka a zeɔzeɛ nŋmore o zaa. Ka polisiri te yi a nimisoga a re ka a lɔpelaa meŋ waana a wa are kyɛ ka dɔɔ meŋare kaara.

Bibiiri banaare la a zo a ɔnna kõɔ. Ka ba mine taa booti, oraba booti. Ka ba mine taa booti kuruu, ka kaŋ taa talaa, ka kaŋ meŋ dɔɔ teŋɛ vɔgle zupili, kyɛ ka ba ɔnna a kõɔ baa poɔ.

Noba yage la are ka talaare ne orͻbare ne gyԑԑrekare zaa kyoŋ lai a ane orͻba sͻgelͻ ne orͻba peԑle ne talakpomo a kyoŋ lai yaga zaa kaba kͻrͻ kõͻ lͻ lͻ lͻre poͻ lͻre naŋ wa are neŋ ka ba kͻrͻ.

Polisiri yaga lԑ la kpeԑrԑ die poͻ ka ba tͻŋ tutaa ba zaa. Ka dͻͻ meŋ seԑ kuri dõͻre a su kpare pelaa a waa bԑroŋ, a meŋ de saare a peerԑ a die yire waana kyԑ ka a polisiri meŋ kyԑnԑ kpeԑrԑ. ka kaŋa meŋ are kuree die poͻ, ka a die waa vuo ka o are su kpare zeere o yoŋ tԑgԑ.

Bidͻͻlee naŋ be die poͻ gaŋe, a de o lͻ o o lͻԑ onaŋ maale ne orͻbare viliŋgͻlli omeŋԑ kyԑ maale a lͻԑ sokoͻraa ka zoro, koo maŋ e ka a zoro ŋmaara kͻnͻ kyԑ ka kontombilii onaŋ maale meŋ biŋ biŋ o nimisogͻŋ.